Nembeɛo la laŋ taa kuore zie ka ba mine waa sɔglɔ ka ba mine meŋ a waa zeere ka ba mine waa peɛli ba mine vɔgli la zutalaɛ ba mine meŋ ba vɔgle zutalaa ba mine de la ba foomo a ba mine meŋ de ba kamera a ŋmaara ne fotorii ba yaga zie zaa are la deŋdeŋ.

Dakogi tɛɛtɛɛ be la hɔɔl poɔ ka ba de kapuri a dɔgele a dakogiri zu a dakogiri taa la kusime k'a mine waa peɛle kyɛ ka a mine meŋ a waa legilegire ba de la teebol naŋ villiŋgɔlle a biŋ a dakogiri nimisogɔ kyɛ k'a teŋɛsogɔ ka ba de taalsi eŋ o poɔ ka kabɔɔte a meŋ a biŋ a be ka a kabɔɔte noɔre a yuo.

Lammo zie la ka noba lantaa ba zeŋ la dakoɡro zuree ba mine hɔɔle la zupile kyɛ ka ba mine meŋ ba hɔɔle zupile feleke be la a ba zusoɡa ka a felake sɛɡere mine waa sɔɡelɔ kyɛ ka a mine meŋ waa ziiri lɛ.

Lɔɔre la are ka fotori mare mare o eŋɛŋ ka dɔba mine pãâ do zeŋ o zusogaŋ kyɛ ka ba mine meŋ are a pɛgle kartaa ka fotori be a kartaa eŋɛŋ kyɛ ka ba mine meŋ kyɛnɛ a lɔɔre konkogriŋ.

Polosiri naŋ naŋ su bonsɔgelɔ kyɔŋ la lãɛ a tu die poɔ a kpeɛrɛ, ba de la kuree a gare gare ne a zie kyɛ ka neɛ kaŋa meŋ naŋ su kpare pelaa kyɛ k'a o kuree a waa zeɛ ka o pɛgele saare a peerɛ ne a zie, neɛ kaŋa meŋ kpɛ are la a kuree poɔ a meŋ su bondoɔre.

Dakogro be la die ba naŋ eŋ taai poɔ ka ba de gama a doŋle a tabol puleŋ kyɛ de aŋkaare a doŋle a tabol zu a dakogro waa nyɛ tampɛloŋ kyɛ ka ba de kuseme a eŋ a dakogro poɔ tiɛ naŋ waa ŋa folaawa be la a puureŋ ka ba maale a teere mine ka a be a dakogro kpaare.

Noba be la lɔɔre poɔ moɔ poɔ, a neɛ na soba naŋ mɔnɔ a lɔɔre bebe, ba waa la peɛle, bamine zeŋɛɛ la kyɛ ka bamine a iri are dendeŋ, ba naŋ waana, wɔɔ wa be la a ba nimitɔɔreŋ, a wɔɔ ba poɔrɔ zaa a kyɛnɛ ɛ korɔserɛ a lɔɔre kyɛ k'a wɔɔ kaŋa meŋ a be a lɔɔre puori poɔ.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

Dɔbɔ bayi ane pɔɔ bonye dɔbɔ bayi ane pɔɔ bayi la zeŋ kaa dɔɔ kaŋa eŋ nimikyaane kyɛ su kparoŋ zeɛ a seɛ kuripelaa a eŋ nɔɔte sɔglɔ kaa pɔge kaŋa meŋ su kootu sɔglaa kyɛ ka a dɔɔ kaŋa zeŋ ba santa poɔ.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

Noba la a ziŋ ka ba mine are yaga lɛ ka dɔɔ kaŋa gbe dumo pɔgɔ kaŋa nigeŋ ka daga a biŋ dɔɔ kaŋa puoriŋ kyɛ ka a dɔɔ kaŋa a are lere o nuuri kaa dɔɔ kaŋa meŋ are a vɔgle sapige kyɛ kyŋre ka ba su boŋ dɔglɔ kaa zie waa yɔɔvaare lɛ a yi yɔɔvaare.

Nimipɛle zie la ka pɔlɔ ane sare a lantaa, bamine zeŋ la dakogiri zu kyɛ ka bamine meŋ a are dendeŋ, bamine su la bompeɛle kyɛ ka bamine meŋ su bonsɔgelɔ, pɔlee kaŋa be la pɔgesarre bayi kpakyagaŋ a seɛ kuri sɔgelaa, ba nara la ka ba a seɛ seɛre, dɔɔ kaŋa are la a be a de o nu a ti neŋ gaŋgakpoŋ kaŋ.

Neŋbio la a laŋtaa ka ba ba pɔɔrɔ zaa ba mine su la bonsɔglɔ ka ba mine su bonzeere ka ba mine meŋ a su bonpeɛle ba neŋ bɛrɛ bayi are la a seŋsugliŋsugɔ a pɛgle daŋgballa ka a waa zeere ka kaŋa a eŋ nɛke tai kyɛ ka o kpare suuraa a e sɔglaa kyɛ kaa nuure waa peɛle lɛ.

Noba laŋ la taa ka bamine su bondɔre ka bamine su bonsɔgelɔ, dɔbɔ ane pɔgebɔ, bamine pɛgele la felaki ka ŋmaaroŋ be a felaki poɔ a felakiri mine waa peɛle kyɛ ka mine meŋ a waa zeere, a nobɔ vɔgele la zupili zeere kyɛ ka bamine meŋ vɔgele zupili sɔgelɔ ka ba be a sobiri zu.

Pɔge su la bonsɔɔlɔ kaa kparoo nu waa wogi kyɛ ka a pɔgɔ a waa zeɛ o zeŋ la dakogi zu kyɛ ka laatɔb a be a o nimisoga o de la a I nuure a digele a laatub zu kyɛ ka bɔtole kaŋ meŋ biŋ a o nu gɔɔ seŋa o eŋ la wɔɔkyi kyɛ ka kuruu kaŋa naŋ e wogiba gare a waa gaa ka lɔ bibilii a kpɛ paki paki a be

Pɔgɔ dɔɔ la gyoŋgyooliŋgyo zie na ba naŋ koɔrɔ tewɔmɔ, a pɔgɔ waa la zeɛ kyɛ maale o zu, o seɛ la gondoŋ pelaa kyɛ k'a wegyɛ a yɛ legiri legiri, mɔŋgori, aŋkaare, maŋkani, bɔɔdeɛ ane payɛ be la a zie poɔ ka kɔnteena naŋ yi moɔ a bebe a zie zusogɔ a vɔgele.

Fintindigilii zie la ka noba a be, dɔbɔ bayɔpoi, bayi are la dendeŋ ka bayi meŋ zeŋ a sola panɛl zu kyɛ ka kaŋa a zuuni a are bamine hɔɔle la zupile k'a waa doɔre kyɛ ka ba zu kpare k'a nyegerɛ a yɛ legilegiri.

Yaako erɛbɛ laŋ la taa zie ba naŋ kɔɔro tiwɔmo ba de tiwɔmo tɛɛtɛɛ ka a mine be bootire poɔ ka mine be baasiketi poɔ ba de kodu komie mankene boodeɛ payɛ a biŋ a be a pɔgba mine bayi are kɔge la taa ka ba yɛrmɛ a ba yi taa.

Noba laŋ la taa die poɔ dɔbɔ ane pɔɔbɔ, ba su la bompeɛle ka bamine are dendeŋ kyɛ ka bamine a zeŋ dakogi zu bamine waa la sɔgelɔ kyɛ ka bamine meŋ a waa peɛle, pɔge kaŋa deɛ laɛ la ka o nyemɛ a sãã.

Pɔgesarre bayi are la zie na ba naŋ yagele kaayarɛɛ, kaŋa de la o nu a nyɔge ne a miri, a miri waa la pelaa, a kaŋa de la o nuuri zaa ayi a teɛ ne o seɛ taa kyɛ k'a kaŋa de a o gɔɔ nu yoŋ tɛgɛ a teɛ ne a o seɛ, noore be la a ba nimisogɔ a meŋ are a be.

Dɔɔ su la kpare pelaa kyɛ seɛ kuri sɔgelaa ka a gbɛɛ e ŋmaara ka o nyɔge miri naŋ be bontaŋ poɔ a waa zeɛ taa, pɔgebɔ bayi zeŋ la a bontaŋ zu ka kaŋa su kpare zeɛ kyɛ ka kaŋa meŋ a su kpare sɔgelaa a banaŋ naŋ zeŋ a bontaŋ zu ka eŋ nɔɔteɛ kaŋa meŋ be la a ba puoriŋ a de o nu a te ne a bontaŋ.

Pɔgeba laŋ la taa zie na ba naŋ maŋ a koɔrɔ kõɔ, ba de la a ba talaare ane ba rɔbare ane ba gyɛrekare a kyɔŋ ne lãɛ, a talaare mine waɛ peɛle ka a mine meŋ a waa sɔgelɔ, a orɔbare mine waa sɔgelɔ kyɛ ka ba de oraba kpoŋ kaŋa naŋ e dɔre lɛ a biŋ a be, pɔge kaŋa de la minaafigi kogi a eŋ ne kõɔ a waa ka o eŋ a laa poɔ.

Zie na ba naŋ maala nafɔgere, ba maala la pɔgebɔ nɔɔte enne, k'a nɔɔteɛ maŋ waa zeere lɛ k'a ziiri mine a waa peɛle k'a ziiri mine a waa dɔre kyɛ ka a ziiri mine a waa sɔgelɔ, ba maŋ maale la a nɔɔteɛ ka a legiri legiri a nyɛ felaaware kyɛ k'a bondɔre a be a mine poɔ.

Pulee kaŋa vūūnee la zie ba naŋ de sola panale a biŋ moɔ be la a zie poɔ lɔre batire naŋ waa sɔglaa be la a be ka moto baatire meŋ naŋ e peɛle a bebe a bie huunee la kyɛ nyoge a sola ane o gɔɔ a taa neɛ kaŋa are la o nimisugɔ a seɛ kuripelaa a are a dere zie sɛŋ na.

Kɔmpani naŋ taa bommo laŋ la taa ka ba yaga zie a su kpare yaayi kaa kparoŋ yɛ kyoɔne kyoɔne kaŋa su la boma ka a waa zeere kyɛ ka peɛle a legri kaa ba naŋ meŋ a ba suurooŋ kaa waa nyɛ dɔre yi kpoŋ kaŋa are la a ba nimisugɔ kyɛ ka ba mine a vɔgle kpogle peɛle ka ba mine meŋ vɔgle kpogle zeere.

Dɔba naŋ su kparezeere ka waa wogre lɛ nyɔge la kuri wogi kaŋa a taa ba zaa eŋ la nimikyaane kyɛ vɔgle kpoglo ka a waa peɛlle kaŋa de la o nu a ti ne a kuruu a taa kyɛ ka kaŋa meŋ a nyɔge a kuruu pareŋ a taa kurizeere ane kuridoɔre are are la a be poɔ.

Galamsee tontonma de la mansune a tonna ne a galamsee toma dɔɔ kaŋa zeŋ la kuruu zu ka kaŋa meŋ a are deŋ deŋ a de o nubiri a teɛ kyaare o a mansune zie kaŋa waa la doɔre lɛ kyɛ ka a zie kaŋa meŋ a waa zeɛ ka a ziiri mine meŋ waa sɔglɔ a kuree waa la nyalaŋnyalaŋ lɛ.

dɔɔ ziŋ la a die poɔ ka gama doŋle a tabol zu ane gelaasere ka kaŋ Irish are a kaboote zu kyɛ yeli yɛllɛ.

Dɔɔ naŋ e pelaa taa la duotere bone o su la kooti ka o waa kootugi lɛ noba be la o puoriŋ a are bamine su la bonsɔglɔ ka bamine meŋ su bompeɛle ka bamine meŋbsu boma ka a waa ŋa tampɛloŋ a dɔɔ de la a duotere bone a tɔgle o noɔre poɔ.

Dɔbɔ ane pɔgebɔ la a yi te tu moɔ poɔ a kyɛnɛ a gɛrɛ teŋɛ kaŋa ba pɛgele la woore ka bamine a pɔnne a ba woore ka bamine meŋ taa ba boŋganne bamine nyɔge la taa nuuri kyɛ ka tebɛrɛ a be a zie poɔ a are bamine taa la bodoɔre kyɛ k'a noba meŋ a are a teere parɛɛ poɔ.

Ba maale la dakogi tɛɛtɛɛ a biŋ ka tabol a be a sonsoolensogɔ, gama be la a tabol zuŋ kyɛ ka dogilee meŋ be a tabol zu a dɔgele kapuri be la a dakogiri mine naŋ e peɛle zu a dɔgele k'a kapuri mine a waa sɔgelɔ lɛ.

Dɔɔ naŋ e wogi a su kpare doɔre a de kpare legilegire k'a nuuri e wogiri a su dɔgele o de la kparoŋ meŋ naŋ e doɔre a dɔgele a o gɔɔ nu poɔ kyɛ pɔnne baagi zeɛ ane a o nu duluŋ, dãã yɛ biŋ biŋ la a o puori poɔ kyɛ k'a dãã mine be kireti poɔ a biŋ a o nu duluŋ poɔ a kireti waa la zeɛ.

Pɔgebamine bayi ne sakubiiri la ka a pɔge kaŋa su kparepelaa ka kaŋa meŋ su kparedɔre a pɔge kaŋa ne a sakubiiri ŋmeɛrɛɛ ampe o pãã age do kyɛ yɛŋ kpaare o nuuri.

Noba nyɔge la taa nuuri a zɛge ka a do ka ba are gɔlle sola ba naŋ de a dɔgele tabol zu lombori kaŋa waayɛ wogi wogi kaŋa gaŋ la a teŋɛsogɔ ka a noba mine su bonzeere ka bamine meŋ su boma k'a yi ŋa bɛŋenoo kyɛ ka teere a be a ba puori poɔ a are.

Naasaalba la a laŋ taa yaga lɛ, ka ba mine paa zaŋ zaŋ fiilakere ka ba mine meŋ zaŋ karetaare ba naŋ sɛge boma eŋ a karetaare, ka ba mine vɔgle zupele ka ba mine meŋ eŋ nimikyaane.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

Pilose dɔbɔ la are a vɔgle kpoglo ka dɔɔ kaŋa a are ba dɔgsɔliŋ a eŋ masg kyɛ ka a polise dɔɔ kaŋa meŋ a ti dɔɔ kaŋa posɔgɔŋ a are.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

Dɔbɔ ane pɔgebɔ laŋ la taa puoruu zie ka bamine a biŋ lɔɛ bamine su la bompeɛle kyɛ ka bamine a su bonzeere ba mɛ la musiri ka o are a ba zie na ka ba sɛge sɛgere a eŋ a musiri poɔ.

Mɔ yɔrebɔ la a yɔ a kpɛ moɔ ka ba mine pɛgli dagolo ka ba mine meŋ a pɛgli dabɔlɔ ba mine waa la sɔglɔ kyɛ ka ba mine meŋ a waa zeere kaŋa na sobɔ leŋ la zutalaa koo waa pelaa ka kaŋa na sobɔ meŋ a maali o zu ba ko la mɔdogɔ a zeŋe a mɔdogɔ a zɛge ka o do saa ka ba nyɔg a gbɛɛ poɔ a taa.

Dɔɔ kaŋa naŋ seɛ kaakēē kuree kyɛ su kpare pelaa zeŋ la a gbɛrɛɛ saakiri zu ka pɔgɔ ane dɔɔ a meŋ a k'a pɔgɔ zeŋ a gbɛrɛɛ saakiri kaŋa zu kyɛ k'a dɔɔ a dɔɔ gyoŋgyoliŋgyo a meŋ seɛ kaakēē, a pɔge nyɔge la kuree a taa ka dɔɔ kaŋa meŋ naŋ seɛ giisi kuree kyɛ su kpare sɔgelaa meŋ are a be.

Nobɔ laŋ la taa muibaa poɔ ka ba mine are dendeŋ kyɛ ka ba mine a zooni ba mine de la amburɔla a kyaare ba zuŋ a pɔgɔ kaŋ su la kparrepelaa ka a nuuri a waa wogre kyɛ kaa o goŋdoe yɛ legri legri zeere ane sɔglɔ.

Deɛne zie la ka dɔbɔ ane pɔgebɔ a lantaa, ba su la kaaya tɛɛtɛɛ, a dɔɔ kaŋa de la maki a eŋ a o noɔreŋ k'a pɔge kaŋa a zɛge o nu, a pɔge kaŋa meŋ leŋ la zutalaa kyɛ k'a ba kaayaa a waa tɛɛtɛɛ.

kookoo poɔ la ka dɔba ane pɔge a zeŋ a dɔba mine vɔglɛɛ zupile kyɛ ka dɔɔ kaŋ are ba nimisogoŋ a manna yɛlɛ korɔ ba.

Bibiiri gaa la baa ka ba te ɔŋ kõɔ, bamine taa la booti peɛle ka bamine taa booti buluu, kaŋa soba seɛ la kuri gbɛ-ŋmaara kyɛ su kpare nu-wogiri, kaŋa soba kparoŋ waa la doɔre, ba de la a ba bootiri a toŋ a kõɔ poɔ, kaŋa dɔɔ la gyɔŋgyoliŋgyo kyɛ hɔɔle zutalaa.

Wɛdonne tɛɛtɛɛ la be kóɔ poɔ kaa mine waa sɔgelaa kaŋa gaŋ la teŋa kabwɛbaa kaa kyɔg a doŋe a eelɛ poɔ a wɛbaa kaŋa meŋ de zoro waana la kyɛ ka gbene meŋ are peɛle a lɛ

Sola panele dɔgele la dakogi zuŋ ka dɔɔ a pɛgele lapitɔpi a zeŋ ne, lɔɔre baatere be la orɔba poɔ kyɛ ka patinketi biŋ ka kpaŋkpalema a be o poɔ, ba biŋ la zeere boma mui ane boma teebol zu a dɔɔ nu gɔɔ sɛŋ kyɛ ka daa meŋ a are a dɔɔ puori poɔ.